Nyaata: nyaata jechuun kan dhalli namaa yookaan kan uumamni kam iyyuu nyaate jiraatudha. Nyaanni anniisaa akka wanti tokko sirriitti waa hojjechuuf kan fayyaduudha. Nyaata malee wanti kamiyyuu jiraachuu hin danda'u.